Eni tye ka nyuto cal poto ma kitye kabakone ma lumlum bene tye nen i kine ki kweri tye en i poto enoni ki i te kweri tye iye panga ma kicibu kom kweri tye ma ontobbe ki dabadaba lobo lobo tye i kome.

Man eni cal pa lyec, lyeci aryo madong ma gitye ka wot i dye lum lum ka magitye ka wot iye ni tye oweng ma green mubake madwong ki lyeci bene gitye gin aryo kalagi tye buraun.

En ni cal pa winyo mupye I jsng yat acel ma tye ki kala mapat pat i kome tong wange tye macol olingo makwar ki iwiye tye ma bulu olingo macol ki kome tye kala makwar ki dong yibe bene tye kala makwar ki kala ma bulu bene tye ma olingo ki ku yibe

Eni tye ka nyuto cal pa lakwor bongo mubedo i wi carani tye ka kwoyo bongo oketo kom bongo mukene ma en tye ka kwoyone inyime tye ka pimone ki lapim bongo, bongo mukene tye ki iwi table inyime